Iimaliwa oyo ompumbwe yomuntu kehe moshilongo nenge nditye osho ombili yokomwenyo. Uuna wa adha omuntu ke ena oshimaliwa nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa osha simana, oshoka ohatu shi landitha oompumbwe dhetu.

Kiiputudhilo mbyoka hayi ithanwa ee VTC nenge nditye iiputudhilo yopaungomba. Ohayi ndungike aalongwa yawo opo yavule oku honga iipilangi. Opo ya ningemo oosikopa neenge iipundi yoku kuutumba osho woo iitaafula yoku lila.

Ombaanga yo- Nedbank ayehe mboka yena ombaanga ndjika opuna oonomola ndhoka tadhi dhengele aantu dhuukengeleli onkene ota yi kunkilile aantu opo ka ya kuthepo oonomala ndhika tadhi kengelele aantu.

Iisimpo. Iimaliwa oya simana unene oshoka oyo hayi eta ombili yokomwenyo monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa ohashi vulu okukwatha, oku landa oompumbwe, oku futa iikulya, oku futa iizalomwa nayilwe.

Oositola, ositola oya simana unene oshoka ohadhi kwathele oku kutha po oluhepo unene tuu pomudhingoloko. Aantu oyendji otaya kala taya longo moositola moka etaya kala taya mono iiyemo komaandelo gomwedhi kehe.

Ombaanga yoStandard bank oyina ethigathano mono oocustoma dhawo tadhi isindanene ohauto yoToyota Double Cab GD-6. Oshiikolelela ne kwaamboka yena uukalata woStandard bank.

Aanasikola yamwe ohaya yi koosikola dhopaungomba ndhono hadhi ithanwa ooVTC. Hono haya ilongele okuninga iipundi miiti nenge miipilangi, niipundi mbyoka ohayi kala tayi monika nawa yi vulithe kehe shimwe.

Oositola. Moshilongo shetu ohamu adhika oositola odhindji dhi ili no dhi ili. Posheelo shositola ohapukala puna oondanda ndhono tadhi ulike kutya mpano opo hapu ziililwa omanga . Omanga kombinga onkwawo oto adha ko oondanda ndhono tadhi ulike kutya mpano opo hapu pitilwa uuna to zi mositola.

Iimaliwa, oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Mbyono hayi kala yina ethano lyoshinamwenyo nenge ethano lyoomuntu. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi landa oompumbwe dhetu. Ngaashi oku futa olusheno nomeya oshowo iikulya.

Moshilongo shetu omuna oombanga odhindji. Yimwe yo moombanga dhono oyo ombanga yotango yopashigwana. Ombanga ndjino oyi hole oku gandja omagano goshimaliwa komahangano giili nogiili. Ohaye shi gandja nee momukalo gokakalata. Hono haka kala ka shangwa omwaalu goshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aantu, aakwashigwana ayeshe moNamibia kutya ngaashingeyi oyina iitayi moondoolopa ngaashi, Outapi, Otyomeya, oRundu, Opuwo, Oshaanda, Okahao, Okahandja, Oshakati nayi kwawo yilwe.

Iisimpo, oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbyono hayi vulu oku kala yomafo nenge iikukutu. Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka, ohayi kwathele okulanda oompumbwe, yo ohayi vulu oku kwathela oku tuma aanasikola kosikola.

Oositola, oositola esimano unene ngele ye ya pomukunda, oshoka aantu yopomukunda ohaa vulu oku kala yi imonena mo iilonga mositola mono, e taya kala taya mono iiyemo komaandelo gomwedhi kehe.

Aanasikolanoyendji ohaya yi koosikola hoka haya ilongele iinima oyindji. Yamwe ihayi ilongele iipilangi uunene ngaa koosikola dhoka dhopaumbomba. Miipilangi moka tamu vulu okuningwa iipundi niitaafula ee tayi landithwapo.

Aanasikola yamwe ohaa yi koosikola dho paungomba, ndhono hatu ithana oVTC, hono ha ku ilongelwa iilongwa ngaashi, yi na sha niipilangi, nomiipilangi mono ohaa vulu oku ninga mo oosikopa niipundi, opo yi imonene iiyemo.

Ombaanga yoWesbank otayi tseyithile aayakulwa nenge mboka ye na omayalulo gombaanga yawo kutya okuza 1 Septemba sigo 30 Novemba 2023 otayi ka gandja omikuli kwaa mboka ya hala okulanda iihauto.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu adhika omatyofa, ngoka haga adhika moseti nenge mondunda yokukuutumba. Ohaga monikitha egumbo nawa, oshoka oge na uukusinga go oge na wo uutaafula wokutenteka iikunwa.

Ombanga YoStandard oyasimana noonkondo oshoka ohayi gandja omikuli kwaamboka itaya vulu okulanda iiyenditho nenge omagumbo niimaliwa ohaya yi yakalye omukuli yo ombaanga tayi yakuthilemo okufuta.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo nenge moka yena uukalata wawo wombaanga ndjoka , opo manga inaaya kefudho yakale yakwashilipaleka kutya iinima gawo ngaashi oolaptop nookompiuta odha kwashilipalekwa.

Iimaliwa. Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa iikukutu naambyono yomafo . Otuna omathele gaali geli mumwe ,otuna ethele lili munwe, otuna oondola omilongontano, otuma woo oondola omilongombali noshowo oondola omulongo. Iimaluwa ayihe mbyoka ohayi adhika molupe lumwe.

Iimaliwa, iimaliwa oyili pomaludhi gaali puna iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi tukwatha okulanda oompumbwe dhetu ngaashi, omeya, iikulya nomaludheno.

Oositola odha simana uunene moshigwana shetu shaNamibia, oshoka odha eta oompumbwe dhetu puupepi natse, shono hashi kwathele aantu opo yakale taya landa oongaku, uundjato niinima yilwe moostola opo ya vule oku zala pethimbo lyuutalala.

Oositola odha simana uunene momudhingoloko oshoka ohadhi kala dheeta oompumbwe dhaantu popepi mpono aantu inaya pumbwa okukwata olefa yaye kondoolopa oko yakalande iipumbiwa yawo. Oositola oya simana oshoka ohayi eta iinima pomukunda.

Onete yoomwe oyasimana uunene tu pethimbo lyuupyu oshoka ohayi tukwathele opo twahalike koomwe. Yi landa pethimbo ndika lyuutalala oshoka opo yina ombiliha, pethimbo lyuupyu ohayi kala yina ondilo.

Ositola olyo ehala ndyoka hali landitha oopumbwe dhaantu unene tu iinima yokutula komwelelo ngaashi oosopa niikwawo yilwe, oyasimana unene oshoka mboka haya longo mo ohaya futwa komayendelo gomwedhi.

Iimaliwa, iilongo oyindji oyina iimaliwa niimaliwa mbyoka ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo. Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi landa oompumbwe dhetu, yimwe ohayi futu omalusheno yimwe ohayi landa iikulya.

Opu na oositola ndhoka hadhi landitha oongala niimeno. Oto vulu okulanda okameno koye eto ke ka tsika kegumbo ka ninge omuti omunene, nenge to landa oongala wu ke dhi longithe moshituthi shevalo nenge shezalo lyeguwo.

Oositola, muuyuni muka omuna oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iipumbiwa yi ili noyi ili. Moositola ohamu adhika oongaku, oondjato nomapaya gomoshiya.

Oositola, oositola ehala ndyoka hali adhika lyina oompumbwe dhaantu oyendji. Mositola omwasimana oshoka ohamulandwa iipumbiwa yiili no yiili, mbono haya kala taya longo moositola ohayi imonenemo oshimaliwa shawo omwedhi kehe.

Muuyuni wongashingeyi aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala. Opuna owala okashina hono kena esipili mono ho tula iimaliwa. Nuuna weyi tula mo omwaalu gwayo ota gu ulike nale kesipili kutya owa tula mo ingapi.

Omatyofa! Omatyofa ohaga adhika momagumbo gomoondoolopa . Mono aantu haya kuutumba komatyofa. Ohaga ningi woo egumbo likale tali monika nawa.

Moshilongo shetu omu na oositola odhindji. Moositola moka ohamu adhika iipumbiwa oyindji ngaashi oongaku, iikutu, oondjato, iitolofe nayilwe. Ohayi kala yi na ombiliha lela.

Ngele tashiya mombaanga , aantu mboka oyena okashina ho haya longitha oku yalulitha iimaliwa ihaya yalula peke ihe ohaya tula owala iimaliwa mokashina go omwaalu otagu ya kekende lyokashina kutya iimaliwa mbyono ingapi.

Iimaliwa, moshilongo shetu Namibia omu na omaludhi gaali giimaliwa mu na iimaliwa yomafo mono tamu adhika omathele gaali geli mumwe nosho wo ethele lyili mumwe nayi lwe, mo omu na iimaliwa iikukutu ngaashi, oodola ntano.

Iimaikwa, iimaliwa oya simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka una wa adha omuntu kena oshimaliwa, nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi tu kwatha moku landa oompumbwe dhetu, ngaashi omeya, olusheno, iikulya noshotuu.

Ombaanga yoStandabank otayi kunkilile aalongithi yawo ayehe, ano yombaanga ndjika kutya uuna wi iyadha kongodhi yoye kwe ya okatumwalaka okafupi ka za koonomola dhomakengelelo ino ka yamukula nando okashona.

Iimaliwa. Iimaliwa oyasimana unene monkalamwenyo yomuntu . Uuna kapena oshimaliwa nombili yokomwenyo kayipo. Iimaliwa ohayi tukwathele mokulanda iikulya nokufuta omeya oshowo okulanda omalusheno.

Oositola , aantu ayehe moshigwana oyeli hayahi koositola yakalande oo mpumbwe dhawo. Moositola mono ohamu adhikwa nduno muna uumbamba mono hovulu oku tula iipumbiwa yoye uuna wahala okulanda iinima moositola moka.

Iimaliwa Oshimaliwa osha simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ngele owa adha omuntu kee na oshimaliwa nombili yokomwenyo ihayi kala po. Iimaliwa ohayi tu kwatha okulanda omeya, omalusheno, iizalomwa niikutu.

Iimaliwa, imaaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi tu kwatha moku landa oompumbwe dhetu, ngaashi oku landa iikulya, oku landa iizalomwa, noshowo okufuta omeya.

Oositola odha simana unene, oshoka mboka haya longo moositola ohaya imonene mo iisimpo yawo komayandelo gomwedhi kehe. Ostola oya simana oshoka ohayi eta oompumbwe dhaantu popepi, unene tuu ngele yeli komukunda.

Ositola, Ositola oya simana noonkondo, oshoka mboka haya longo moositola ohaya imonene mo iisimpo yawo komayandelo gomwedhi kehe. Mwene gositola oha ningi oshimaliwa oshindji maakwashigwana mboka haye ya okulanda iinima mositola moka.

Oositola olyo ehela ndyoka ha mu adhika muna iipumbiwa yaantu moshigwana. Moositola oha mu vulu okukala tamulandithwa iinima ngaashi uuleke, uumbisikiti, niinima yilwe. Aantu mboka hayalongongo moositola oha ya kala tayamono oshimaliwa komaandelo gomwedhi kehe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya otayi gandja omukuli kwaamboka yena iinamwenyo nenge iimuna ashike otaya nyengwa oku yi landela omiti nenge okuyi pangitha.

Oradio yomuzizimba ohayi adhika momagumbo gomoondolopa. Aantu ohaya vulu oku kala taya talako iikundaneki yomuuyuni . Oradio yoyene oyina ondilo onkene oya pumbwa okukwatwa nawa.

Aanangeshefa oyendji uuna yalanditha iinima yawo ohaya manga iimaliwa yawo nuukenya uutokele opo yeyi fale koombanga hono taye keyi pungula uule wethimbo.

Omagumbo gamwe ohaga monika nawa. Ohamu adhika muna iipundi yopashinanena mbyoka yi na okatalashe neni, nokakuusinga mooha. Omanga puutaafula oha pu kala pu na uuhalasa tawu monika nawa.

Aantu oyendji ohaya longo moositola opo yi imonene iiyemo yawo komaandelo gomwedhi. Moositola ohaya longo nee yena oondalaha nenge kayena oondalaha. Ohaya imonene oshimaliwa shawo.

Iisimpo, moshilongo kehe omuna iimaliwa. Noshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Naantu yomoshilongo mono ohaya longitha iimaliwa yomoshilongo moka. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi landa oompumbwe dhetu

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile aantu ayehe mboka yena uukalata wombaanga ndjika, opo ya ye methigathanapo lyokusindandana okakalata koondolo 1000 mono tovulu okulandamo iinima yaanasikola.

Iimaliwa, iimaliwa oya simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka una wa adha omuntu kena oshimaliwa, nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi landa oompumbwe dhetu ngaashi iikulya, iizalomwa, oku futa omeya nolusheno.

Ombaanga yoStandard oyo yimwe yomoombanga hadhi adhika moshilongo shetu Namibia. Ombaanga ndjika ohayi gandja omikuli kwaamboka yahala okulanda iihauto yawo. Omukuli oho gupewa ngoye tokalanda ohauto yoye tokala tofutu komaandelo gomweedhi.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka omuntu ngele keena oshimaliwa nombili yokomwenyo ohayi kala yakanapo. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi tu kwatha mokulanda oompumbwe dhetu ngaashi iikulya, omeya, iizalomwa nolusheno.

Moshilongo shetu omuna ombaanga yimwe yomudho oStandard bank ndjono hayi gandja omikuli kaantu mbono haya longo ya vule okufuta iiyenditho nenge okulanda omagumbo koondjo.

Iimaliwa, moshilongo kehe omu na iimaliwa. Pu na yomafo, naambyoka iikukutu. Iimaliwa oya simana, oshoka oha yi tu kwathele moku landa oopumbwe dhetu.

Aanangeshefa oyendji ngele ya mana okulanditha iinima yawo ohaakutha iimaliwa ndjoka yazi mokulanditha eta yeyi fala koombanga ye keyi pungule .Iimaliwa mbika ohayi kala ya mangwa nuukenya uutokele yomafo yiilile niikukutu yiilile woo.

Aantu oyendji muuyuni ohaya longitha oshimaliwa mokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, iizalomwa noshowo okufuta omeya nomalusheno. Oshimaliwa osha simana oshoka uuna wa adha omuntu kena oshimaliwa nombili yokomwenyo ohayi kala ya kanapo.

Iimaliwa, iimaliwa oya simana wo nomonkala mwenyo yomuntu kehe oshoka, ohayi landa oompumbwe ngaashi, iikulya, okufuta omalusheno, okufuta oosikola dhuunona mboka wuli pelongo lyopevi.

Ombaanga yo-Standard Bank ota yi tseyithile aakwashigwana kutya uuna wahala oku tumina omuntu oshimaliwa oto dhenge okanyothi, oyimwe, one, onola, okanyothi, oohamano mbali, ombali, nokahasha opo wutumine omuntu oshimaliwa nongodhi.

Aagundjuka oyendji ohaya yi kiiputudhilo yopaunongononi nenge nditye oVTC. Kiiputudhilo hono ohaya zi ko ya longwa nkene oku tholoma po oshipilangi tashi vulu oku ninga oshipundi nenge oshitaafula.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aantu kutya oku na ethigathano, uuna wa longitha oka kalata koye mostola nenge mpoka puna iinima mbyoka wa hala okulanda.

Ositola yoPupkewitz opamwe nombaanga yoStandard bank otayi tseyithile oshigwana kutya otaku ka kala kuna ofanditha, ano ombiliha lela moolamba dholusheno lwoketango nenge tutye miinima ayihe yoku minikilitha uusiku.

Moshilongo shetu omu na oombaanga omaludhi gi ili nogi ili. Yimwe yomoombaanga ndhono oyo oBank Windhoek. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aanasikola, opo ya kale ya patulula omayalulo gawo gombaanga gehangano ndyoka hali gandja omikuli kaanasikola lyedhina NSFAF.

Iimaliwa, oshimaliwa osha simana uunene monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa osho ombili yokomwenyo yomuntu oshoka uuna waadha omuntu keeshi na ombili yokomwenyo ohayi vulu oku kana po

Iisimpo! Oshimaliwa osha simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka oha shi kwathele oku futa oompumbwe. Oshimaliwa oha shi kwathele oku landa olusheno, omeya, oku futile aanasikola mboka ta ya yi koskola, oku futa iikulya momagumbo, niipumbiwa yilwe.

Oositola, oositola olyo ehala ndyoka hali adhika momalukalwa giili nogiili hamu kala tamu landithwa iinima ya yoloka. Ohashi kala oshiwanawa kumwene gositola oshoka ohi ningile mo iimaliwa ye mbyono ha vulu oku tula mondjato ye. Sho ohashi kwathela aakwashigwana nenge nditye aantu yo pomudhingoloko mbono opo ya kale ya mona iilonga mositola moka yo takala taya futwa komwedhi.

MoNamibia omuna oombaanga dhi ili nodhi ili, yimwe yomoombaanga ndhono ohayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjono ohayi kwathele aantu opo ya vule okwiilandela iitalalekitho yawo moositola dhi ili nodhi ili. Ohaya vulu okugandja omukuli.

Iisimpo, oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi vulu okukala pomaludhi gaali puna iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa mbyono iikukutu. Iimaliwa yomafo ohayi monika yili momukala omwaanawa mbyoka hayi vulu okukala ya thanekwa iinamwenyo yomaludhi nomaludhi.

Moshilongo shetu shaNamibia, omuna oombaanga odhindji omaludhi gi ili nogi ili. Yimwe yoomoombanga ndhono oyo o Standard Bank. Ombaanga ndjino oya simana oshoka ohayi gandja omikuli kaanasikola, opo yavule okwiilonga kiiputudhilo yopombanda.

Moshilongo shetu omuna iiputudhilo yi ili noyi ili, omuna iiputudhilo yopaungomba mbyono hayi kwatha aalongwa oyendji ya kale ya za mo nuungomba wi ili nowi ili. Yamwe oya longwa okuhonga iipilangi, nomiipilangi mono ohamu hongwa oosikopa niipundi mbyono hayi vulu okulandithwa po, ye mwene gwiipilangi mbyono ti imonene mo iisimpo ye.

Aanangeshefa oyendji ohaya ningi oshimaliwa oshindji, mokulanditha shoka taya landitha nuuna nduno esiku lyapu, yamana okulanditha iimaliwa ohayi tulwa nduno pomashina etayi yalulwa , kutalike kutya ongeshefa oyaninga oshimaliwa shithike peni mesiku.

Miilongo yi ili noyi ili aantu ohaya longitha iimaliwa nakehe oshitunda oshina iimaliwa yasho yayoolokathana. Iimaliwa ohayi longithwa oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili. Iisimpo ohayi landa iikulya, oku futa olusheno nosho woo oku futa oosikola.

Uuna toyi koshilongo shimwe kaashi shi moshilongo sheni, aluhe oho kala wuna iimaliwa yoshilongo sheni . Ashike uuna wathiki moshilongo shaantu, aluhe owa pumbwa oku kala wa pewa iimaliwa yomo shilongo mono opo wu vule oku landa iinima yina ondjundo

Namibia osho oshilongo shono shi na omupelesitende omukulunkadhi edhina lye oye meme Netumbo Nandi Ndaitwa, nguno oye omupelesitende gotango okulela oshilongo shetu, omukulukadhi.

Oshimaliwa uuna tashiya miilongo ayihe muuyuni kehe oshilongo ohashi kala shina iimaliwa yasho. Kehe oshimaliwa moshilongo ohashi kala shina edhina lyoshilongo shoka.

Iimaliwa Iimaliwa yomoshilongo shetu Namibia oyili pamaludhi nomaludhi, po puna yomafo naambyoka iikukutu. Yomafo otuna oondola omulongo, noondola omathele gaali, noondola omilongo ntano, noondola ethele. Iimaliwa mbika ohayi tu kwatha moku landa oompumbwe dhetu.

Muuyuni awuhe aantu oyena oositola. Moositola mono ohatu kwathelwa okulanda mo oompumbwe dhetu dhi ili nodhi ili. Mwene gwositola oha ningi oshimaliwa uuna aantu yalanda, naanilonga mbono haya longo moositola mono ohayi imonene oondjambi dhawo koomandelo gwomwedhi kehe.

Omagumbo gomondoolopa oge na uusikopa uuwanawa. Uusikopa tawu monika nawa wa ningwa miipilangi. Oosikopa opo nduno hapu ntentekwa uukopi niinima yilwe mbyono tayi vulu okulongithwa pelugo. Momagumbo gomondoolopa ohamu a dhika woo oradio yomuzizimba.

Iilongo yiili noyili omuna omahala ngoka haga ashike gena oositola odhindji dhomaludhi nomaludhi. Momahala muno ohamu yi aantu yaka konge oompumbwe dhawo. Omuna oositola tadhi landitha iikulya , omuna woo nuushina wokunana iimaliwa noopumbwe dhiili nodhili ndhoka dhapumbwa monkalamwenyo yomuntu kehe.

Iimaliwa Kehe omuntu gopakwato opo akale tiilongele kuye mwene nenge a kale mpono ta longo opo a mone oshimaliwa, oshoka oshimaliwa osha simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Oshimaliwa ohashi tu kwatha opo shitu landele oompumbwe dhetu.

Ombaanga yoNet Bank oyo yimwe yomoombaanga dhoka tadhi adhika moNamibia. Ombaanga ndjika oyina ethigathano mono aantu taya kamatuka , naangono taka zamo a matuka evule ooyakwawo ote kiimonena oshimaliwa she. Okwiishangitha otaku pula oodolla dhaNamibia ethele nomilongo ntano. Aantu otaya kamatuka nee ookilometa ntano nookilometa omulongo, endelela manga ethimbo inaali mpwapo.

Omagumbo gomondoolopa ohaga monika nawa ngele geli pam'thika gopondoolopa. Momagumbo mono ohamu kala muna omatyofa ngono haga adhika mondunda yoku kuutumba haga monika nawa taga nana aatalelipo. Omatyofa ohaga landwa moostola.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga dho moNamibia. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakwashigwana opo ya kale ya landa omagumbo gawo, taya kutha ko omukuli. Omukuli nguno ohagu futwa nduno oopelesenda omulongo nayimwe kehe komwedhi oku tameka nee momasiku omilongo mbali nomugoyi gaDesemba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, otagu ka kala lela gwagwa pevi noonkondo.

Ombaanga yoNedbank. Ombaanga ndjino oyi hole oku kwathela aantu mboka haya landa iinima yanika uutekinolohi oshoka ohayi kwathele mokufuta uuna omuntu kena oshimaliwa shagwana ngaashi ta landa ongodhi nenge okompiuta oha vulu okuya kombaanga e ta pewa ko omukuli.

Ombaanga yoFnb nenge nditye ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aantu opo yi ilandele iinima yawo koositola dhi ili nodhi ili ngaashi mositola yo Nictus otamu adhika ekopi ndoka kwali lina oodola omathele gaheyali noodola omulongo nomugoyi ashike ngashingeyi oto li imonene koodola omathele gahamano.

Iipilangi oyo yimwe yomoompumbwe dhaanaskola mbono ya za kiiputudhilo mbyono yi na sha nopaungomba, oshoka ohayi ya kwathele, opo ya vule okuninga uusikopa, e taye wu landitha po kwaamboka ye na omagumbo ge li moondoolopa nenge momikunda, taya imonene mo oshimaliwa shawo.

MoNamibia omu na oombaanga odhindji. Yimwe yomoombaanga ndhono oyo ombaanga yotango yoshigwana. Ombaanga ndjoka ohayi gandja omayakulo kaantu yi ili noyi ili.

Omatala Omatala olyo ehala ndyoka hali adhika mondoolopa, lya ningilwa owina aakwashigwana, opo ya kale taya futu nenge taya landitha iilandithomwa yawo. Aakwashigwana mbono ye li mo taya landitha ohaya futu iifendela kumuni gwondoolopa ndjoka.

Iisimpo, iisimpo oyo ompumbwe yomuntu kehe monkalamwenyo, uuna wa adha omuntu kena oshimaliwa nombili yokomwenyo ohayi kala yakanapo. Oshimaliwa oshasimana unene oshoka ohashi tukwathele mokufuta oompumbwe dhomuntu kehe monkalamwenyo ye.

Aakwashigwana oyendji oya tokola opo yi iningile uusitola wa wo mono haya landitha iinima yi ili noyi ili. Aakwashigwana yamwe ohaya landitha iikutu, iikutu mbyoka iiwanawa yomaludhi ga yooloka.

Moyuni mbuka wongashingeyi moshilongo shetu omuna ostola odhindji mostola mono ohamu adhika okompiuta uuna tolanda oshinima shoye mostola ohashi tulwa kokompiuta yo ongushu yasho tayuluke nduno.

Uuyuni wongashingeyi, uuna aantu taya yalula iimaliwa ihaya yalula we noonyala. Opuna okashina mono hamutulwa iimaliwa nomwaalu goshimaliwa otagu ulike kombanda yokashina hoka kutya ingapi.

Moshilongo shetu Namibia omuna oombaanga dhi ili nodhi ili, yimwe yomoombanga ndhino oyo Bank Windhoek. Ombaanga ndjino o ha yi gandja omapandulo kwaamboka ye na uukalata wombaanga ndjoka. Omapandulo oha ga vulu nee okukala gathika pondjundo yoshimaliwa omayovi ge li omulongo.

Moshilongo shetu omuna ombaanga hayi ithanwa oNedbank. Ombaanga ndjino oyi hole tayi yi kaakwashigwana unenenene ngaashi koRehoboth oyi hole ko. Hono aakwashigwana haya yi ya ka ningwe uukalata wawo yene. Ta ya pewa uuyelele wuna sha nombaanga ndjika.

MoNamibia omuna oombaanga odhindji, yimwe yomoombaanga oyo Bank Windhoek. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakwashigwana opo yaye yaka talelepo omahala gi ili nogi ili moshilongo ngaashi ko Gondwana hono aakwashigwana mbono haya pungula mombaanga ndjono haya vulu okwii monena okatekete etayi aka talelepo kehala ndyono hali ithanwa Gondwana.

Monamibia omuna oombanga odhindji. Yimwe yo moombanga ndhono oyo ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa FNB. Ombaanga ndjika oyihole oku tulapo omawudhano nenge nditye oyihole oku ningila aakwashigwana yakale taya imonenemo sha wo ,yo taya tulapo omusholondondo gwaambono ta sindana oshimaliwa shontumba.

Miilongo niilongo omuna oositola. Moositola mono ohamu adhika oompumbwe dhiili nodhili. Oositola dhimwe ohadhi landitha omakende gokuzala komeho. Oositola dhimwe otadhi landitha uundjato mboka hawu vulu okulongithwa uuna aantu taya ka talelapo koondolopa nenge taya humbata wo iipumbiwa yawo.

Aantu oyendji oya simaneka iipilangi, iipilangi ohayi hongwa momiti nohayi longithwa okuninga iinima yili niyi ili, ohayi vulu okuninga iipundi niitaafula oshowoo uugumbo mono hamu vulu okutulwa okambwena nenge uudhila mbono tawu tekulwa.

MoNamibia omuna oombaanga odhindji. Yimwe yomoombaanga ndhono oyo oNedbank. Ombaanga ndjino ohayi kwathele oku tula po omathigathano naakwashigwana, opo yi i monene iitukutuku yawo.

Moshilongo shetu omuna oombaanga omaludhi nomaludhi. Yimwe yomoombaanga dhika oyo oStandard bank. Ombaanga ndjino ohayi kwathele oku tula po omaudhano gaantu gi ili nogi ili. Unene tuu ya mboka yaanuulema e taya imonene mo iiyemo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele opo uuna omuntu o hala a kale ena omupambele gwe pethimbo taka kala a sa nenge a hulitha, yi vule oku kala yaandja iimaliwa yoosa, yi vule oku kala yakwathela moosa moka. Shika ohashi ningwa nee ngele omuntu e na oshimaliwa shoku tameka.

Mo Namibia omuna oombaanga odhindji, yimwe yomoombaanga ndjono oyo Standard Bank. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakalimo mboka ya hala okutunga, ohovulu okuya kombaanga ndjika e to pewako okakalata koye hono kena iimaliwa e toyi mositola yokutungitha, tokuthamo iitungomwa yoye ngaashi oondhopi, tokatunga egumbo lyoye.

Moshilongo shetu Namibia omuna aantu haya longo omaudhano gi ili nogi ili yamwe aamatuki dhingi mono haya vulu okukala yi imonena oshimaliwa shawo uuna ya sindana.

Moshilongo shetu omuna omahala ngono hamu vulu oku ningilwa iigongi unene tuu yaanambelewa. Momahala muno ohamu adhika iipundi iiwanawa iiludhe niitaafula yaningwa miipilangi yayela nawa, mpono hapa kala pwakuutumbwa kwaamboka yasimana.

Aantu oyendji ohaya pungula iimaliwa yawo moombaanga. Uuna wayi niimaliwa yoye mombaanga ohoyi owala nokakalata to tulamo opin yoye sho oshimaliwa otashi ziko kombaanga yoye eto shi pewa ,ihoshi pewa mokati koshigwana ohashi gandjwa pokakende okashuushuka mpoka mulipo owala naangono teshi kupe.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji gokwiinyanyudha. Omahala gamwe ogena uuhala uuwanawa wokuyogela, mono hamu kala mwatulwa omeya gayela nawa, po opuna uupundi nuutafula wokukaantumba, tamu vulu okukala mulipo tamu popi oohapu dheni.

Iisimpo, oshimaliwa osho ompumbwe yomuntu kehe moshilongo. Oshimaliwa ohashi kwathele okulanda oompumbwe ngaashi; okufuta omalusheno, okufuta omeya, okulanda iikulya noshowo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa, oshimaliwa osho ompumbwe yomuntu kehe moshilongo nenege nditye muuyuni. Uuna wa adha omuntu kena oshimaliwa nombili yo komwenyo ohayi kana po thilu. Iimaliwa ohayi tu kwathele mo kulanda oompumbwe dhetu.

Moshilongo shetu aantu oye na oositola dhawo. Moositola mono ohaya landitha mo iinima yi ili noyi ili, ngaashi omapaya, oongaku. Ohashi kwathele mboka taya landa ya kale ya mona oompumbwe dhawo ndhoka ya pumbwa. Ye mwene go sitola oha kala ti iningile oshimaliwa she mwene.

Moshilongo shetu Namibia omu na oombanga omaludhi nomaludhi. Yimwe yomoombanga ndjono oyo oFNB nenge ndi tye ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwatha nenge ndi tye ohayi vulu okutula po omathigathano mono aantu haya vulu oku imonena mo oongodhi dhawo.

Mongashingeyi iipilangi oya simana, ohayi hongwa nawa e tayi longithwa iilonga yi ili noyi ili. Yamwe oya ninga iipundi, yamwe taya ningi uutafula. Yamwe oya longitha iipilangi okuninga uunima wokutenteka uumeno wawo momagumbo.

Uuyuni mbuka wongaashingeyi wuna aanangeshefa taya yalula iimaliwa, ihaya yalula we koonyala ashike opena okashina moka hamu tulwa iimaliwa ko taka ulike kesipili kutya iimaliwa mbi yatulwa mo ingapi.

Iisimpo Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, iimaliwa mbyono ya shangwa edhina lyoshilongo sho. Shono hashi kwathele, opo kehe omuntu moshilongo a kale e na oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana, oshoka ohashi eta ombili komwenyo gomuntu kehe .Oshimaliwa ohashi kwathele wo okulanda oompumbwe.

Iisimpo, oshilongo kehe oyina iimaliwa yawo, iimaliwa ohayi kala yina edhina lyoshilongo shoka, iimaliwa ohayi kwathele okulanda oopumbwe, ohayi kwathele okufuta omeya nolusheno, okufutila aanasikola mboka yelui kiiputudhilo yopombanda noopumbwe woo dhi ili nidhi ili.

Moshilongo shetu omuna oosikola dhili nodhili . Omuna woo iiputudhilo yopombada ngaashi VTC mbyoka hayi longo aanasikola okundulukapo iinima yayoolokathana ngaashi iipilangi moka hamuzi iipundi oshowoo iitaafula.